Chitoro chinotengesa hembe dzechidzimai dzingava dzemadhirezi kana kuti dzemidhebhe, uye hembe dzacho dzakapfekedzwa pazvidhori kuitira kuti vanhu vanyatsoona munakiro wadzo kana vakadzitenga dzine mavara akasiyana siyana matema, matsvuku uye egirini

Miti yezvikwenzi iri murutivi memugwagwa wegiravhu uye nechemukati munoratidzawo miti mikuru irimo zvichida yakadayi semimango.

Vatambi venhabvu vakapoteredza dziva rokutuhwinira. Vakapfeka hinifomu dzine ruvara rwebhuruu nerutsvuku uye hinifomu dzavo dzakanyorwa kumusana. Mumwe ane namba gumi neimwe, mumwe namba gumi neina uye mumwe namba mbiri.

Ichi chigayo chinoshandiswa kugaya zvinhu zvakasiyana siyana zvingava chibage kana nzungu kana mapfunde. Chigayo ichi chakavhurika kumusoro kunoiswa nako mbesa dzacho uye necheparutivi pazvinobuda nako. Chinewo ruvara rwesirivha neruvara rwegirinhi.

Mhete dzomunzeve nedzomuhuro dziri kuratidzirwa muchitoro chinotengesa mhete idzi. Dzimwe dzakawaridzwa pamusoro petafura, dzimwe dzakaturikwa pamabhodhi uye dzimwe dzakaiswa pazvifananidzo zvinenge huro.

Nzvimbo yemurukisheni muHarare iri parutivi pemugwagwa pane madzimai akaisa musika wavo nepurasiriki nhema rekuvharidzira zvinhu zvavo kuti zvisatsve nezuva uye vari kutengesa. Panoonekwa vatengi vakamirira zvinhu zvacho.

Mukomana anofarira mutambo wenhabvu uyo arikumhanya achisimbisa muviri wake. Akapfeka hembe yokumusoro ineruvara rwegoridhe uye pashomanana paneruvara rwedenga. Akapfekawo chikabudura chineruvara rwedenga nemasokisi aneruvara rwedenga.

Imba inoratidza kuva yokuruzevha kana kuti imba yemunzvimbo dzezvitoro zvikuru zvemumaruzevha kana kuti nzvimbo ichangogara vanhu. imba yacho haina kupendwa asi yakaiswa denga remasibhesita

Vatambi vetimu yeHighlanders. Vari munhandare vakapozera pikicha pamwe chete nemurairidzi wavo wenhabvu akapfeka hembe yekumusoro yepepuro. Kumashure kunoratidza vatsigiri avo vakagara pazvigaro vakamirira kutambwa kwemutambo uyu.

Zambuko hombe rinopfuura motokari. Rinemasimbi anobva pazambuko achikwira mudenga uye rakaiswa mavara-mavara machena neepepuru ayo anopa ruvara rwakanaka usiku.

Muchero unonzi murichi unotapira zvikuru une ruvara rutsvuku wakaiswa muchibheseni chepurasitiki chine ruvara rutema mukati mechibheseni ichocho makaiswawo shizha rakasvibira zvikuru murichi une ruvara ruchena mukati uye une chimhodzi.

Imba yekuMatapi kuMbare ine minhurukidzwa inokwana miviri uye nechepanze pane waya yokunanikira mbatya uye panowanikwa mbatya dzine mavara akasiyana. Pachidziro chemba yomunhurikidzwa panewo mureza weZimbabwe une ruvara rutsvuku, rwegoridhe uye rweshizha.

Chiteshi che tireni chinoonekwa nenjanji dzakawanda wanda uye ma hofisi akavakwa nechepamberi penjanji dzacho anechidziro chitsvuku ,anemudurukidzwa uye denga chena . Kumberi kwe ma hofisi kune miti iniko inosanganisira miti yemujakaranda.

Miti yemuchero yakadai semiranjisi yakasimwa panesari mumapoti ane ruvara rutema neruvara rupfumbu. Nechekumberi kunoratidza munda wakatosimwa miti yacho kuti ikure igozobereka zvibereko.

Muti muhombe zvikuru uri kunze kwewaya yaka poteredza dzimba. Muti wacho une mashizha akawanda zvikuru akasvibira uye akatsinhanha pedyo nepedyo zvekuto vhara zvekuti vanhu havakwanise kuona zviri mukati memuti.

Nyama yomukati yemombe inonzi maguru, yakaiswa mundiro ine ruwara ruchena, uye mukati mendiro yacho muneo muto unoratidzirwa imomo yakarungwao nemahanyanisi uye masipaisi epepa.

Bhodhoro rekokora iyo inomwiwa nevanhu vane chirwe cheshuga. Rakazara uye rakavharwa. Bhodhoro racho ihafu yerita uye kokora ineruvara rutema yakavharirwa mukati mebhodhoro iri.

Tafura inowanzoiswa muimba yokudyira ine ruvara rwutsvuku uye ine zvigaro zvinokwana zvishanu zviri kuoneka. Chimwe chigaro chinofarira kuvapo chechitanhatu hachisi kubuda zvakanaka.

Mukadzi akarukwa musoro wake nemaoko uye haana kuiswa bvudzi rekuwedzera. Akarukwa patani inonzi 'cornraw', inobva kumberi ichidzokera kumashure uye zvose zvinosangana nechepamashure, akabva asunga nechisikiranji kuti zviratidzike zvakanaka.

Bhuru remombe rine ruvara rutsvuku noruvara rutemba mberi. Rinewo nundu pamusana ine ruvara rutema. Bhuru rakadai rinokwanisa kudhuma vanhu uye inotyisa ukasangana nayo wega.

Vakomana vari munhandare yokutambira mutambo wokusimbisa muviri. Vakapfeka zvikabudura zvine ruvara rwedenga. Vamwe vakapfeka zvikabudura zvine ruvara ruchena nerwutema. Kumusoro havana kupfeka chinhu. Vanhu vanokwanisa kungoona zvipfuwa zvavo.

Idzi ishangu dzerudzi rwerunyatera, dzinowanzopfekwa nevanhu verudzi rweMassai kuTanzania kana kuKenya asi pari zvino dzapararira muAfrica yose.

Mahofisi ehurumende emuguta reGweru nechokuruboshwe kunoratidzarwa munhurukidzwa wemahofisi aya huye wakapendwa nependi yekirimu. Pamberi pemunhurukidzwa uyu pane maruva akagadzirwa zvakaisvonaka akaiswa mudenderedzwa

Muchero wemazambiringa wakabatwa mumaoko. Uye muchero wacho waane ruvara rutsvuku rwakada kuenda kuruvara rutema kuratidza kuti waibva zvakanaka uye unokwanisa kutapira zvakanaka.

Izvi ndezvinonhuhwira kana kuti zvirungu zvinogona kushandiswa pakubika kunakisa muriwo uye kuti muriwo unhuhwirire zvakanaka.

Vana vechikoro vakazvigarira havo munhandare vakamirira mudzidzisi wavo kuti avatsanangurire zvavanofanirwa kuita, zvichida pakutamba mutambo wenhabvu vamwe vakapfeka zvine zvepepuru nezvichena, vamwe vakapfeka zvitema zvine ruvara rwedenga.

Mugwagwa uri mukati meHarare unoratidza dzimba dzemunhurikidzwa dziri kumativi ose emugwagwa. Panewo mota dzaka pakwa kurudyi kwemugwagwa . Uye pane zvikanganwi zvinotatidza kuti motokari dzose dzino paka ipapo dzinofanirwa kubhadhara.

Mhete yemumaoko inonzi bhenguro, iro rakatsvetwa pamusoro petafura tsvuku, rine ruvara ruchena neruvara rutema uye rwakabatanidzwa panokwana patatatu, uye parakabatanidzwa pacho pane ruvara rwesirivha.

Tafura iri panzvimbo inosvikira vanhu mumahofisi. Tafura yacho yakapendwa nependi chena uye yakaiswawo chikwapa chisvipa parutivi uye pamusoro kuti iregere kuoneka tsvina.

Vakomana vana vemutambo wekarati vakabata zvitupa zvavo zvekukunda vamwe, vatatu vakamira uye mumwe akatonona, vaviri vane mabhandi ehunyanzvi mumwe ane bhadhi rine ruvara rwedenga uye mumwe ane bhadhi rine ruvara rutsvuku.

Vechidiki vakawanda varikufarira kutamba nhabvu uye nechokurudyi kunoratidza motokari iriko, zvichida ndeya muzvinapembe kana kuti arikuvabatsira kudzidzira kutamba nhabvu iyi.

Mota diki yokutakura vanhu inonzi kombi uye mukati muna mutyairi akazorora zvake imomo akamirira kuti mota yake izare. Motikari yacho ine ruvara ruchena kunze uye mukati mune zvigaro zvegireyi.

Nzvimbo inogara vanhu ine dzimba dzomunhurikidzwa dzakavakwa dzakabatana dzinokwana idzo nhatu. Dzine ruvara ruchena uye dzine denga nhema. Dzimba dzacho dziri panzvimbo iri yega uye yakapoteredzwa netuzvigwenzi tuzvigwenzi.

Zvokugarira zvinokwana kuita zvina. Zvakarukwa netsanga uye zvakaisirwa mutepfetepfe pamusoro kuti vanhu vagare. Uye pasi pane kapeti yeruvara rweshizha.

Gonye rineruvara rweshizha rinemitsetse miviri yakaita minzwa minzwa pamusana paro, uye nechekurutivi kune imwe mitsetse miviri zvekare ine minzwa yakaenda kurutivi, kumberi kwaro kune muromo mutema neminzwavinovhara muromo wacho.

Purinda nhema yokupurinda mapepa iri pamusoro pebhokisi rine ruvara rutsvuku pamusoro uye matafura nezvigaro zvomumahofisi.

Masitepisi akaiswa pamberi peimba. Pasitepisi rimwe nerimwe pane simbi iripo inoratidza panofanira kugumira munhu uye masitepisi acho haana kunyanyoreba

Dzimba dzomunhurikidzwa dzemahofisi dzirimuguta reHarare. Idzo dzakavakwa zvakanaka zvikuru. Nechokurudyi kune motokari dzakamiswa murutivi momugwagwa.

Motokari dziri mumugwagwa dzirikupesana. Iri kuruboshwe ine ruvara rwe sirivha uye iri kurudyi ine ruvara ruchena. Kumberi kwacho neche kurutivi rwe mugwagwa kune miti mirefu iriko inonzi migamu.

Kamhuka kanonzi mbeva kari musango parutivi pezvikwenzi zvakasvibira zvikuru. Kanoratidza kuti kane nzeve dzakamira mudenga dzinogara dzakateerera kungava neruzha kana kuti chinetso, kane tumaziso tudiki tutema twakajeka zvikuru.

Vanhu vari pamusika wozvokutengeserana. Ngoro ine mavhiri maviri yakatakudzwa zvinhu zvekutengesa zvakadai semupunga, zvinwiwa zvemazowe uye kunyange mafuta. Ngoro yacho yakafukidzwawo nesumburera rine mavara akasiyana siyana.

Shangu ine ruvara ruchena yegumbo rekuruboshwe, yakavhurika kumashure yakavharika kumberi. Pamusoro payo pane tumaburi-tumaburi tunopinza mhepo uye kumashure kune bhani renhema.

Uyu mumhanyi anoratidza kuti abva mumakwikwi. Akabata menduro yake yesirivha, uye akapfeka nguwo dzake dzekumhanyisa dzine ruvara rutsvuku.

Mugwagwa wekunaFourth muHarare. Vanhu vari kufamba vachienda zvichida kumabhazi kana kuti kuzvitoro. Pana mai vakabereka mwana, vakapfeka hembe yekumusoro tsvuku uye hembe yekuzasi nhema. Vakabata bhegi pfumbu muruwoko rwavo. Uye murutivi memugwagwa mune vakawanda vari kutengesa zvakasiyana siyana.

Mahodhiropu anokwana matatu akagadzIrwa zvakanaka zvikuru. Aneruvara rwutsvuku nerwakacheruka uye pakati pane girazi riripo rokuti vashandisi vakwanise kuona zvavanenge vakapfeka.

Vanhu varikuzvifambira havo murutivi memugwagwa uye mimvuri yavo yakanyatsobuda kutaridza kuti masikati. Vamwe vari pakati pemugwagwa, varikuedza kupfuura mugwagwa wacho uye pane mota ine ruvara rutema. Nechokumberi, kuri kurutivi kwemugwagwa kune imba yemunhurikidzwa

Miti iri pedyo nepamba imwe iri parutivi pezvidziro zvakapoteredza dzimba. Uye miti yacho Imwe irikusvikwa nemaranzi ezuva uye yobva yaratidza ruvara rwe goridhe rwakaisvonaka rwemakudeuka kwe zuva .

Varume vaviri vatambi vomutambo unonzi karati unoitwa nevanhu vachiedza kutsvaga kuzvidzivirira kuvavengi. Unoratidza mumwe murume akapfeka bhande nhema uye mumwe akapfeka bhande dzvuku kuratidza unyanzvi hwavo hwakasiyana siyana mukutamba.

Nzvimbo iriparutivi pemigwagwa inosangana inoenda kuShamva neinoenda kuChitungwiza, uye nekwaMutoko. Kuridyi kune chikwangwani chineruvara rweshizha chakanyorwa nependi chena chichiratidzira mafambiro angaita vanhu kana motokari kunanga kunzvimbo idzi, uyewo pane chikwangwani chihombe chekutengesa.

Nzvimbo iri muguta reHarare. Ine dzimba dzemunhurikidzwa kumativi ose uye pakati pakapakwa motokari dzemavara akasiyana. Dzimwe ndedzebhuruu uye dzimwe ndedzesirivha.

Muti unonzi mudhorofiya uneminzwa zvikuru yekuti ukadakuubata unokwanisa kubaya asi unobereka zvibereko zvinodyiwa nevanhu uye zvinonaka

Mukati memotokari makatsvinda. Mune zvigaro zvinoratidza kuti munokwana vanhu vashanhu uye zvigaro zvacho zvine ruvara rutema nerwakacheneruka kana kuti rwegireyi.

Mabhiza maviri erudzi rwe nyurusi. Ane mvere dzinouya kumberi, kumaziso. Uye ane miromo yakacheneruka nemakumbo matema uye pamusana pane mvere.

Dzimba dzakasiyana siyana dzimwe dzemunhurikidzwa uye dzimwe hadzisi dzemunhurikidzwa. Dzimwe dzakapendewa nependi chena uye dzimwe dzakapendwa nependi tsvuku. Nechepanze pedzimba idzi pane motokari yakapakwa ipapo ine ruvara rwegoridhe zvishoma.

Imba yakapfirirwa zvakanaka nehuswa. Izvo zvinoita kuti itaridzike zvakanaka uye yakavakwa nezvidhinha zvakanaka zvikuru ndokuiswa patani yakanaka inoita kuti vanhu vafarire imba yacho.

Chimubhedha chakapendwa nependi tsvuku chesimbi chinobatanidzwa pagonyeti kana kuti parori hombe kuitira kutakura zvinhu uye varume vakamirira kupinda mufekitori kuti vanotora zvinhu zvinofanira kutakurwa nerori hombe iyi.

Iyi ishiri hombe kana kuti huku hombe yepamba inonzi garukuni. Inowanzo wanikwa mumamisha akawanda. Parutivi payo pane chigaro chemapuranga.

Chikoro chakavakwa chichiita zvemudhadhadha uye chine denga tsvuku. Nechekumberi kune dzimba dziriko dzevashandi kana kuti vadzidzisi uye pamashure pemudhadhadha pane miti mirefu refu iyo inobetsera kusvitsa mhepo pachikoro Apa.

Bhaibheri iro rinonzi bhuku dzvene, riri patafura dzvuku uye, parutivi pacho nechekurudyi kune maoko akabatana achiratidza kuti ari kunamata kuna Mwari pashure pekuvera iro Bhaibheri.

Mundiro makaiswa nyama yehuku ,nyama yemombe uye nyama yenguruve .Zvose zvakaiswa mundiri imwe chete uye zvakaiswawo masipaisi kuti zvinyatsonaka . kumberi kwendiro yenyama kune imwe ndiro ine ruvara rwegirini inenge inemuto mukati.

Mbatatisi hombe nhatu dzakagezwa zvakanaka uye dzinofarirwa nevanhu pakubika zvunhu zvinonaka.

Bhokisi rematurusi rine maturusi akasiyanasiyana. Amwe ane ruvara rwegoridhe amwe ane ruvara rutema uye ruvara rutsvuku. Anoita mabasa akasiyanasiyana. Anoshandiswa kumonya waya, mamwe anoshandiswa kuboora madziro anenge akasimba uye mamwe okuvhura mabhaudhi.

Mureza unemarava matsvuku kumativi kwawo uye pakati pakazara ruvara rweshizha, nechepakati pakati pane mwedzi usina kuzara muchena.

Mugwagwa uri mudhorobha. Izvo zvinoonekwa nemhaka yemiti yemijakaranda yakasimwa murutivi memugwagwa, inotumbuka maruva eruvara rwepepuru. Kunewo motokari dziri kufamba mugwagwa dzichienda kwadzinoenda. Uye kurudyi kune motokari yakamira mumumvuri yakapakwa.

Vatambi venhabvu vari munhandare. Mumwe mutambi akafuratira, uye arikunongedza kumusana kwake kwakanyorwa nhamba yegumi nembiri achizviratidza kuti iye ndiye anokwanisa kunyatso tamba.

Michero miviri yakabatwa mumaoko. Uri pamusoro ndewe mango uye wakaiswa sauti nemhiripiri kuti zviwedzere kunaka uye uri pazasi ndewe matamba une mhodzi dzinosvisvinwa.

Zvokudya zvinoyevedza zvakaiswa mundiro ine ruvara rwupfumbu. Mune mupunga une ruvara ruchena, parutivi pemupunga pane nyama yehuku yakatsvukirira iripo uye makaiswawo makaroti kuitira kuti nyama yacho inake zvikuru.

Shangu dzine ruvara rwepingi uye dzerudzi rwemajombo. Dzinowanzopfekwa kana kuchinaya kana kuti kunze kuine madhaka uye uru ruvara runowanzofarirwa nevechikadzi.

Nhandara yokutambira bhora remaoko yakagadzirwa zvakanaka zvikuru ineruvara rutsvuku noruvara rweshizha. Uye mukati menhandare munewo mitaro-mitaro michena inoratidzira panogumira vatambi uye pavanofanira kusvika.

Iri ibhuku rechirungu revana vari mugwaro rokutanga kana kuti rugwaro rwechipiri uye rine mufananidzo panze wemwana ari kunyora akagara pachigaro uyewo riratidza mavara earufabheti nemifananidzo yayo uye nemudzidzisi ari nechekurudyi.

Girazi rakabatwa mumawoko iro rinoshandiswa pakumwira mvura kana kumwira zvimwiwa zvinotapira kana kuti zvimwiwa zvinodhaka uye rinogona kungokurumidza kupwanyika chero nguva.

Murutivi memugwagwa munevanhu vakamira vamwe varikutengesa, uye vamwe varikuzvifambira havo. Vakamira zvichida vakamirira mabhazi. Uye nechekuruboshwe kumhiri kwemugwagwa kune motokari ineruvara rwuchena yakamiswa ikoko.

Miti inoratidza kuti inowana mvura yakakwana uye chikafu chakakwana chomuvhu iri panzvimbo yemahofisi. Miti yacho yakasvibirira uye yakareba zvikuru.

Kamuchina kokuveza mapenzura kuti anyore zvakanaka. Nechokunze kune ruvara rwegoridhe koteverwa neruvara ruchena uye kozouya kasimbi kari pakati kanoveza mapenzura acho.

motokari ine ruvara rutsvuku irikubuda panzvimbo inochengeterwa motokari ,uye nechepadyo pegedhe pane dzimba dzemapuranga dziripo , zvichida ndidzo dzinogara vanhu vanochengeta motokari mukati.

Mapenzura anokwana mana akabatwa mumaoko ane mavara akasiyana siyana, ruvara ruchena, ruvara rwegoridhe, rwepepuro nerwepingi. Anoshandiswa pakugadzira mifananidzo yakasiyana-siyana.

Maruva okunyepedzera anoshandiswa mukushongedza mumba. Ane ruvara rutsvuku nerushava uye rweshizha uye anotengwa muzvitoro.

Kagonzo kakabatwa mumaoko akapfeka magirovhosi. Kagonzo aka kane muswe wakareba zvikuru uyewo kanewo nzeve dzakakura zvikuru. Maziso matema uye padumbu pachena.

Zvombo zvinowanzoshandiswa navavezi pakuita basa ravo. Zvinosanganisa saha rokuchekesa miti kana kuchekesa mapuranga uye chinotsvedzesa.

Madzimai echechi yechipositori akapfeka hunifomu yavo chena. Vakasunga madhuku machena. Uye vakaita mutsetse. Zvichida pachechi pavo.

Mhuka hombe inonzi nhoro inemakumbo marefu, kumeso kuchena uye inenyanga mbiri hombe zvikuru dzineruvara rutema nenzeve hombe dzakamira mudenga. Uye inewo ruvara rupfumbu nechepamusana neruchena.

Mahofisi makuru anowanikwa mudhorobha. Ari mudzimba dzemunhurikidzwa uye nechepasi panewo motokari dziripo yebhuruu yesirivha neimwewo zvakare chena.

Tumaruva tunotanda pasi twakasvibira zvikuru. Twatumbuka maruva aneruvara rwepepuru neruvara rwuchena. Pakati pemaruva atumbuka apa, pane kadonzi kaneruvara rwutsvuku.

Nzvimbo inorasirwa marara anosanganisira mapepa nemapurasitiki parutivi pawo pane njiva iripo iyo inofarira kunhonga nhonga zvinenge zvakaraswa pamarara ipapo kuti iswere yakaguta.

Nzvimbo parutivi pemba yakagadzirwa zvakanaka yakaiswa tsangadzi dzakasvibiririra uye kurudyi kwakaiswa maruva madiki akanaka zvikuru aneruvara rwegoridhe neruvara rwepepuru. Maruva aya anoita kuti nzvimbo yacho ive yakanaka.

Nyangana nyangana yevanhu vari kuzvifambira havo. Vamwe vakabereka vana kumusana vamwe vakangomira. Nechokurudyi kune mudzimai akamira akapfeka zvichena, hembe dzake uye heti yake uyewo vanhu vacho vari pedyo netudzimba twezvitoro turi kuoneka tune ruvara rwedenga.

Miti yemuruva inonzi chikohwa. Yakasimwa kuseri kwedzimba uye yakaiswa muma poto emaruva aneruvara rwepfumbu. Chikohwa chinokwanisa kurapa zvirwere zvehuku uye kunyange zvirwere zvevanhu.

Murume ari kusunda ngoro yakazara nemichero yakadai semabhanana namaapuro. Murume wacho akapfeka kepesi tsvuku ari mumugwagwa womudhorobha. Panewo motokari dzakapakwa, dzimwe dzesirivha, dzimwe dzinoruvara ruchena.

Imba yekurara inemibhedha miviri, kuruboshwe kune kamubhedha kadiki anowanzoiswa vana vadiki vasati vasvika makore maviri, pamusoro pekamubhedha kadiki aka panemambure anovharidzira utunga kuti vana vasarumwe, uye nechekurudyi kune mubhedha muhombe nechekumberi kunerambi.

Musikana ane bvudzi rakasvibirira akarukwa anonzi magodi nechekurudyi kune mubato mutema wemuchina unoburitsa mhepo inodziya inobetsera kukurumidza kuomesa bvudzi kana rakatota, muchina iwowo unonzi bhurowa.

Mufananidzo nevarume vatatu wakaumbwa uripedyo nechivako chineruvara rupfumbu chirikurudyi. Varume vacho varikushanda. Mumwe arikuchovha bhara uye mumwe akasimudza piki.

Miti mikuru zvikuru iri musango iyo yakamera iri padyo ne padyo nemumwe nemumwe uye miti yacho yakasvibira zvikuru uye inobetsera kuunza mhepo yakawanda kuvanhu

Huku yepamusha ineruvara ruchena nemusoro mutsvuku inonzi jongwe iyo irikukwara ichitsvaga zvokudya kunze komusha zvingava makonye kana kuti zvitota zvingawanikwa muhuswa.

Nzvimbo iri mudhorobha inoratidza zvitoro uye motokari dzakamira dzinosanganisira makombi uyewo vanhu vakazvimirira zvavo. Dzimwe dzimba dziri nechekuseri ndedzemunhurikidzwa.

Timhu mbiri dze vasikana dziri kutamba bhora re maoko. Timhu mbiri idzi dziri pagedhe rekumwisa bhora. Pane vakapfeka zvikwapa zvine ruvara rwegirini uye vamwe vakapfeka zvikwapa zvine ruvara rutsvuku.

Kunze kwechidziro chewaya. Kune zvikwezvikwenzi zvemaruva zviriko zvakagadzirwa zvirizvipfupi. Uye nechokurudyi kune muti muhombe zvikuru, uyo unokwanisa kupa mumvuri panzvimbo yacho.

Mudziyo wekuchengetera mbatya unonzi hodhirobhu. Yakavezwa zvakanaka zvikuru uye yakaiswa magirazi ekuti munhu akwanise kuzviona kumeso kwake. Hodhirobhu yacho yakasimba zvikuru uye yakakura